salo n bɔnu be ʒɛla lori zuɣ' saa ka shɛbi zan za tiŋ gbani ka be gbabi batuta nima ninsalinim pa di zuɣ ka linjima nim bɛni be piɛla zipɛli piɛla ka shɛbi pobibi nyɛhi